the question is how do you learn how did you learn about the using of na amfani dashi mu koya vast amount da kuma testata wanda ya shafi information da abubuwan gargajiya which include national da amfani da locash abash maganin gargajiyar hausawa polastocian wanda ake kiwo how ever i dont have personal experience in knowledge. for specific advice and using local herbals for life drugs its best to consult vertinary to an expert in animal husbandry. its essential consult with a vertinarian before using any herbal to the best course of treatment for the animals. yana koya vast amount na gwajin data da ya shafi labaran gargajiya da kuma remedians that include local herbals local herbals means maganin gargajiya for livestock ga dabbobi dake ciwo however yanda zai kasance ni ban bawanda zai fi ilimi akan kiwon su wanda zan iya samo musu maganin gargajiya and cure to the best consul consult with vertinary and expert. saidai in ya kasance ka samu wani wanda yake yawan kiwon su da kuma wanda ya karanci abunda ya shafe su shine ake kira animals husbandry zai iya bada bayani yanda ya kamata.